Mmorɔfo bebree, mmaa ne mmarima. Funu adaka si wɔn anim. Akonnwa a wɔde nwera a ɛyɛ ahabammono afa ho wɔ hɔ. Mmeranteɛ no bi hyɛ ɛkyɛ. Maame no resu.

Mmarima. Mmarima no hyɛ ahobanbɔ ataadeɛ ɛne ɛkyɛ. Ɛkyɛ no bi yɛ fitaa, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tumtum. Ɛwiemu wɔ hɔ. Mfidie.

Mpaboa bebree. Dodoɔ no ara colours no, ɛbi yɛ akokɔsradeɛ, ɛbi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ fitaa. Mahunu egyaade towel wɔ hɔ, ɛna kyiniiɛ no nso yɛ akokɔsradeɛ.

Mmarima nsia. Wɔhyɛ wɔn adwuma ataadeɛ. Dadeɛ atwedeɛ si hɔ. Barima no ɛhyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Ɛnhoma wɔ fam.

Mmaatan mmiɛnsa a wɔn mma hyɛ wɔn akyi. Baako ekuta kyiniiɛ, nwura ɛwɔ wɔn akyi. Edua ɛwɔ wɔn akyi. Ɔso nnoɔma . Ɔrekɔ. Baako kuta bɔtɔ ɛna baako hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Nnipa bebree, mmaa ɛne mmɛrima. Kaa kwan wɔhɔ. Nnipa no gyina kaa kwan nim. Adan wɔ wɔn akyi. Ntwerɛ wɔhɔ. Ntwerɛ no ɛyɛ kɔkɔɔ.

Mmaa ne mmarima, feehye wɔ hɔ. Feehye no gu rɔba mu. Wɔgyina fam. Ewiem wɔ wɔn akyi. Bepɔ a ɛso nso yɛ ahaban mono nso wɔ wɔn akyi.

Lɔɔre kwan, ahyɛn bebree wɔ hɔ. Mmeranteɛ no kita nneɛma. Polisini gyina hɔ. Aberanteɛ no hyɛ atadeɛ fitaa ɔretwa mfonin.

Nnipa bebree, mmaa ne mmarima wɔde wɔn kyinniiɛ akatakata wɔn ti. Kyinniiɛ no bi yɛ kɔkɔɔ, ebi nso yɛ blue. Nwira ɛwɔwɔ hɔ. ewiem nso wɔ hɔ.

Ɛmaa ɛne mmarima bebree. Wɔte akongwa ɛso. Kasafonyin ɛwɔ wɔn anim. Aberanteɛ baako ataadeɛ no, ɛntworɔyɛ wɔ n'akyi.

Mmarima nnan, ɔbaa baako, wɔn nyinaa ahyɛ adwuma atadeɛ. Kasamu si pono no so. Ɔbaa no hyɛ ahwehwɛniwa. Mmarima no mmienu apagya wɔn nsa.

Asase wɔ hɔ. Amena wɔ hɔ. Papa bi gyina amena no mu a ɔkuta sofi. Ɔhyɛ atade ahahan mono, ɛnna ɔhyɛ kyɛ tuntum. Nnipa gu n'akyi a wɔhyɛ ahobammɔ atadeɛ. Nnua wɔ wɔn akyi.

Nsuo wɔ hɔ. Ɔbarima no gyina nsuo no mu. Neba hyɛ n'akyi. Ahyɛn mmienu si nsuo no mu. Ɛdan wɔ hɔ. Maame bi gyina ɛdan no anim. Nwura wɔ hɔ. Ewiem wɔ hɔ.

Enipa bebree wɔ hɔ. Dodoɔ na ɛhyɛ fitaa Aberanteɛ baako ɛwɔ hɔ. Na taade soro no yɛ ɛntoma ataade. Ɛfɔm no yɛ tuntum. Ɛmbaayiwa mienu ɛwɔ hɔ. W'ɔhyɛ kente ɛntoma bebree. Ɛnsesan ɛwɔ hɔ.

Ɛmbɛrema ɛne ɛmbaayewa, wokita frankaa. Frankaa no ɛyɛ kɔkɔɔ. Akokɔsradeɛ, ahahamono ɛna ɛnsroma tuntum ɛda mfimfini. Asra foɔ ɛwɔ hɔ. Wokita ahyɛsodeɛ.

Mmaa mmeɛnsa, wɔrehohoro nkukuo. Ahuro wɔ nsuo no ani. Samena wɔ hɔ. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Bokiti wɔ hɔ. Ankorɛ wɔ wɔn akyi. Egya wɔ hɔ.

Mmaa du-baako. Ɛmu nnan te hɔ. Wɔde wɔn nsa ato wɔn abɔdwe. Wɔn ani agye. Dua wɔ wɔn akyi. Mmaa no baako fura ntoma kɔkɔɔ a sika kɔkɔɔ wom.

Nnipa bebree, mmaa ne mmarima. Nsuo da hɔnom. Kodoɔ si nsuo no ani. Nnipa tete kodoɔ no mu. Frankaa a ɛyɛ kɔkɔɔ, tumtum ɛne ahahanmono a fitaa da mu ɛwɔ hɔ. Ɛwiem ɛwɔ hɔ.

Mmɔfra, mmaa ne mmarima. Wɔasosɔ wɔn nsa. Wɔfura ntoma. Wɔhyɛ ahenemma. Pono wɔ hɔ. Dan wɔ wɔn akyi. Ntwerɛeɛ wɔ dan no ho. Nsoroma a ɛyɛ tuntum wɔ hɔ.

Ɛnipa nsa bebree. Twerɛdua wɔ hɔ, kasafidie ɛwɔ hɔ, abɛɛfo badwemma afidie ɛwɔ hɔ, kuruwa ɛwɔ hɔ, ahwehwɛniwa ɛwɔ hɔ. Nkrataa a ɛyɛ fitaa ɛwɔ hɔ.

Mmarima bebree. Ɔware si wɔn mfimfini. Ɔbarima baako gyina hɔ. Papa no hyɛ kyɛ a ɛyɛ fitaa. Barima no de ne nsa asɔ n'afono.

Ɛmarima, twenee. ɛmarima no ɛfira ntoma, fitaa ne tuntum. Gye Nyame ahyɛnsodew ɛwɔ wɔn ntoma nim. Nsensan ɛwɔ hɔ.

Mmarima nsia wɔ hɔ. Maame baako, mmɔfra gyina wɔn akyi. Wɔn sunsum wɔ hɔ. Kube dua wɔ hɔ. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Ɛhyɛn nso wɔ hɔ.

Mmarima nson. Ɔbarima no baako gyina dadeɛ so. Ewiem wɔ hɔ. Wɔhyɛ ahobammɔ kyɛ. Ɛkyɛ no yɛ akokɔ sradeɛ.

Mmaa ne mmarima. Mmaa no ahyɛ wɔn gokansie ntadeɛ a soro no yɛ fitaa, ne ahahan mono. Mmarima no gyina wɔn akyi. Ebi hyɛ atade soro kɔkɔɔ a fitaa dam.

Mmarima, ɛdan wɔwɔn akyi. Dadeɛ wɔ hɔ. Wɔgyina dadeɛ no so. Wɔso wɔn nneɛma. Mmeranteɛ no abɔ kahyire. Ewien wɔ hɔ.

Ewiem wɔ hɔ. Ɛnipa gyina hɔ. W'ahyɛ wɔn ahobanbɔ ntaadeɛ. Bepɔ wɔ wɔn akyi. Mfidie ɛkita wɔn. Baagi bobɔ wɔ akyi.

Nnipa bebree, mmaa ne mmarima, wɔhyɛ ahwehwɛniwa, abɛɛfo badwemba mfidie wɔ hɔ, nkonnwa tuntum wɔ hɔ.

Mmeranteɛ bebree, asase wɔ hɔ. Nsuo da wɔn akyi. Ewiem wɔ hɔ. Nwura wɔ hɔ. Aberanteɛ baako hyɛ soro tuntum a wabɔ ne mu ase.

Mmaa mmiɛnsa, waduro, wɔma, bankye ne borɔdeɛ, nkokɔ, dɔtedanwɔ hɔ. Borɔdeɛ wɔ hɔ. Nsuo gu pan mu hɔ.

Ɔbaa baako. Ɔkraman wɔhɔ. Ɔbaa no kita kraman nim. Ɛkwan wɔhɔ. Adan wɔ n'akyi. Nwura ɛwɔ hɔ. Nwhiren ɛwɔ hɔ.

Ɔbaa baako ne barima baako wɔ dan bi mu a abɛɛfo mfidie esi ɛpono bi wɔ wɔn anim. Barima no te akonnwa so. Ɔbaa no gyina ntenten egyina ɛpono no ho.

Bronin barima gyina hɔ. Sotɔɔ wɔ n’akyi, pono wɔ hɔ. Nnuaba ne atɔsodeɛ bebree wɔ hɔ. Dan wɔ n’akyi.

Mmaa, mmɔfra ne mpanimfoɔ. Nsuo da wɔn nkyɛn. Ewiem wɔ hɔ. Nwura wɔ hɔ. Dɔteɛ wɔ hɔ. Wɔnhyɛ mpaboa. Wɔn nyinaa fira ntoma.

Mmɔfra: mmaa ne mmarima, nsensan, dua wɔ wɔn akyi, wiem wɔ hɔ, abɔfra baako nhyɛ mpaboa, wɔn nyinaa gyina nsensan ne so.

Nnipa bebree, mmaa ne mmarima. Dodoɔ no ara hyɛ atadeɛ a soro no yɛ fitaa. Nwura wɔ wɔn akyi. Ewiem wɔ hɔ. Wiemhyɛn wɔ wɔn nkyɛn.

Abaayewa bi te hɔ. Ne ba da ne nan so. Ɔhyɛ atadeɛ bibire, sikakɔkɔɔ ne kɔkɔɔ. Abaayewa bi hyɛ bibire. Fam no yɛ tuntum. Ne kɔn ne ne nsa no yɛ fitaa gyina maame no a ne ba da ne nan no akyi. Ɛdan wɔ wɔn akyi.

Nnipa bebree. Mmaa ne mmarima. Bage bobɔ mmranteɛ no bi akyi. Ewiemhyɛn wɔ wɔn anim. Barima bi gyina wiemhyɛnno so. Mmranteɛ noapagya wɔn mfonyintwa afidie.

Ɛmaa mmeɛnsa, abɔfra no ɛhyɛ sekɛɛt a ɛyɛ fitaa ɛne akokɔ sradeɛ. Dadesɛn, koopɔto, banku ta, egya, edua wɔ wɔn akyi. Ɛdan.

Mmranteɛ mmiensa. Mmienu baage bɔ wɔn akyi. Baage no yɛ dodeɛ ne tuntum. Ɛpo wɔ wɔn akyi. Anwea ɛwɔ hɔ. Ahwehwɛniwa wɔ hɔ.

Mmarima ne mmaa, ɛkyɛ hyɛ wɔn. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Nwura wɔ wɔn akyi. Ewiem wɔ hɔ. Ɔbarima no baako nsa hyɛ ne kotokuo mu.

Abaayewa no gyiina hɔ a ɔkita mpepafam dua repepa fam. Twerɛpono si hɔ. Akonnwa wɔ hɔ. Ne kasanoma da hɔ. Baage si hɔ. Ɛkyɛ tuntum sɛn hɔ.

Ɛhyɛn wɔ hɔ. Mmarima te mu. Ɔson wɔ wɔn nkyɛn. Nnua wɔ hɔ. Ewim wɔ hɔ. Awia ɛwɔ hɔ.

Nhwiren bebree, nhwiren no ebi ɛwɔ bokiti mu. Nhwiren no bi yɛ akokɔ sradeɛ, fitaa, ahahamono, nsonosono. Ɔbaa ne ɔbɛrima wɔ hɔ.

Adwadifoɔ bebree. Mmaa ne mmarima. Gyeene gyeene no gu bokiti mu. Cabbage wɔ hɔ. Borɔdeɛ wɔ hɔ. Apata wɔ wɔn akyi.

Aberanteɛ no te fam. Ɔresere. Bokiti a ɛyɛ ahahammono si ne nkyɛn. Pepafam dua a ɛyɛ ahammono kita no. Afidie a wɔde ka aduane hye wɔ hɔ.

Nnuaba bebree. Brɔfrɛ. Kwadu. Ankaa. Nuaba no ebi sensɛn hɔ. Nnuaba no egu adekoradeɛ mu. Yɛahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ.

Nhwiren bebree. Dɔteɛ, sofi hyɛ dɔteɛ nim. Ɛnsensan wɔ hɔ, nnua wɔ hɔ, bokiti wɔ hɔ.

Nkramo asɔrefie, nnipa bebree wɔn akotokoto hɔ, dodoɔ noaa ɛhyɛ ɛkyɛ fitaa, kanea wɔ hɔ.

Mmarima na ɔbaa baako, ɔhyɛ ataare soro tuntum, ahoma wɔ hɔ, aberanteɛ baako hyɛ ataare soro ne famu tuntum, na ne nsa hyɛ ne bɔtɔ mu. Hyɛn si wɔn akyi, nwura wɔ .